Mayi yuno umukhasi umuna business, waremere kamatoore kewe alikho akulisa waremere kamatoore kewe warere khu lugudo, ali ango akhulayi naabi, warerere tsinyanya tsewe alikho akulisila ango wewe, warerere cabbage wewe, lugudo lubira ango era mayi yuno ali umukhasi umukesi naabi alima bi bindu bilayi bi byombekha ango wewe bulayi naabi era nga walolelele ni ango wewe usiima lukali nabi wabona nga mayi yuno ali umukhasi uwekamakyesi nabi umulayi nabi buli shindu shosi tsana warelele wapangile khu lugudo nga akan abone ari afunakho lipesi.

Ango ano aliwo inzu imbotokhelele, mayi wekhaale mu lyaango ni sirara sili ango, sirara sing basibimbakho bunyaasi basibimba bulayi nabi basimisa mungaaki. Sirara sino khembonela ilala nga basingona sili siyonjo mbawo ni bukyaafu bunyala bwasibiriramo ta. Inzu yino barakho bunyaasi bulayi bubwene busa, bakyombekha imbotokhelele imiliyu. Ango aliwo bisaala, ango ano aliwo lulwaanyi lulayinlulweene nga walolelele lulayi paka.

Papa bano bali musangalo ye papa bano mumwinyawo Ku kumwikhooyo kwabwe kumukaali naabi ela nga walolelele bali mumwikhooyo kwabwe papa yuno wasutile ibendela, ibendela yabwe yo ilikho buwaanga ni bi ni colour ikindi ifwana nga iye liiru ni tsi number tsitsiilikho tsimbeseemu nga kamafuuki tsinandaafu, papa yuno ali mumwikhooyo kumukaali naabi sinamanyile ibendela eyi wasutile kheyokesa sina ta lwekhuba biwandikhe bilikho sinanyalile ise khubisooma ta ise ndi umu masaba ne nibo bawandikha muluzungu, naboone kumwikhooyo kwamuyitilile kwakhilila ta